Nufiala le nu fiam ɖeviwo, ekplɔ̃ le fima, ekpe dzi yi ke wo ta ŋu vovovowo ɖo, ɖeviwo tse le ŋu srɔm, ŋu ŋlɔtsi wo le, kapuno tsiwo le, nufiala dzidzim be ya fia nu, si ke ɖeviwo na nya nyuie ɖe.

Afi si ke wogblɔna nyadzɔdzɔwo lee ya, si ke be ne nya ɖe dzɔa, wokɔnɛ kɔ yinae ma, amea ɖewo do dzɛ̃, amea ɖewo do wu blu, amea ɖewo do awu ʋɛ̃ kple kot si ke be amea ɖewo kɔ kamɛra le kɔ kɔ nyadzɔdzɔe wobe nya kɔ kɔ ɖom ɖa amewo.

Exɔtulawoe ya gbɔ míle am..wole xɔ tum ame aɖewo le xɔ tame, ame aɖewo le xɔ ƒe anyigba me, ame aɖewo le ati kɔm dodom ɖe xɔtulawo le dziƒo, ame aɖewo ɖo kuku ame aɖewo meɖo kuku o, ame aɖewo lé nu ɖe asi.

Asime yike wodzra na nu vovovo le woe ya. Amewo va nu vovovowo ƒle ƒe. Wodzra na dzonu, sika kple etɔtɔewo le teƒe ya eye ame siwo tɔ ɖe lã va ŋu vovovowo ƒle ƒe. Ame aɖewo do awu dzɛ, ame aɖewo do awu yibɔ, ame aɖewo do awu blu.

Wɔmitɔwo le fefe fem si kee nye bɔɔlu ƒo wole le ƒutakeme. Egbe le megbe nɔwo. Woƒe kpẽkula tsã le wogbɔ si ke lalam be ame ɖe nagblẽ mɔ ne yeaku pke. Ame vovovowo hã le atitire le woƒe megbe be yewoakpɔ woƒe fefea la.

Ame aɖe lé agba aɖe ɖe asi si ke be sika kple anyi le eme, ame aɖe do awu aŋutiɖiɖi, ame ɖe hã do awu dzɛ̃ ɖe si ke be miagblɔana be na ta nu dzɛ̃ le miaƒe agbe me, ame aɖe hã lé sofi ɖe asi he anyigba me kum.